Ongandu oyo yimwe yomiinamweny ombyoka hay kala komulonga nenge tutye momeya gomomulonga. Ongandu oshinamwnyo shoka hashi hupu mokulya iinamwenyo iikwawo, nongele omuntu oka hedha popepi nomulonga ndele ongandu oyili kooha otayi vulu yimu nukile etayi mu lipo. Ongandu oya simana oshoka moshipa shawo ohamu longwa oongaku, oondjato niinima yilwe hayi longithwa kaantu.

Iimeno nenge omiti odhindji odhi na owala omahala mpoka hadhi vulu okukokela opu na iimeno mbyoka hayi kokele mombuga nenge mevi ekukutu nenge momamanya moka iha mu lokwa unene mo iha mu mono omeya ogendji. Iimeno mbika oyi na omidhi dhaya muule moka hayi nana omeya kohi yevi opo yi hupe noyi kale yi na omwenyo.

Oondjuhwaa dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu, hadhaadhika momagumbo ohadhi pewa nee iikulya oshowoo omeya. Ohadhivulu okukala owala megumbo ngeyaka, nohadhivulu woo natango okuningilwa oshikuku hoka hadhi pelwa iikulya ko okowoo hadhi pelwa nomeya.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi kala momagumbo, hashi tekulwa kaantu. Ondjuhwa ohayi ninilwa oshikuku, nenge okakololo mpoka tayi valele, nuuna ya tendula uuyuhwena wayo, aluhe ohayi lala nuuyuhwena wawo, sigo tawu adha ethimbo ndyoka lyoku iyendela woowene.

Aantu opo yakale yeli nawa mokukalamwenyo oyapumbwa iinima oyindji ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Aantu ohaya vulu okumuna oohi e tadhi kolelemo mehala lyontumba, shampa ethimbo lyaadha nenge oohi dhoka dhakoko ohayedhi kuthamo ne, nenge tutye ohayedhi teyamo ne yo tayedhi landitha oshowo okulya opo yiipaluthe komalutu gawo.

Ohi osho oshinamwenyo shoka hashi valelwa momeya nokukokela momeya onkalamwenyo yasho ayihe. Ohi ohayi vulu okumunwa kaantu ngele oye na omeya ga gwana, oshowo ehala lya gwana. Ohi ohaye yi muna nelalakano, opo yi ninge oshikulya ngele ya koko nenge wo ye yi landithe yo ya vule yi imonene sha shomondjato.

Opuna omahala gamwe ngoka to adha nkene lilipo oli lilepo ashike aantu ngele ya hala oku iyuvitha nawa nenge yahala oku uva ommbepo nenge oku fudhapo . Momahala muka oto adhamo nee muna omiti, to adha muna okangwena pevi. Omuntu oheyamo ashike noshi enditho she nenge iilongithomwa ye mbyoka taka longitha niinima mbyoka taka longitha nande iitafula nenge omasiga goku yothela oonyama e taya iyuvitha nawa pamwe naantu ooyakwawo nenge oye awike.

Otuna oshimeno shoka shoshikwamboga hatu shi ithana kutya omboga yokongolo nenge omboga yomondoolopa, oshimeno shika nenge oshikwamboga shika ohashi liwa kaantu niinamwenyo yimwe yontumba ohayi vulu okushilya wo. Ohashi vulu wo okulandithwa shi ete po iiyemo.

Omuna oongombe dhili mbali . Otamu monika woo natango muna omiti noomwidhi. Ongombe yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simana unene momuhoko gwaawambo molwaashoka ohayi gandja omahini yo ohayi gandja onyama. Ohayi vulu woo oku gandja natango oshipa shoka hashi vulu oku longithwa oku ninga oongaku niizalonwa .

Omu na aasamane ye li yaali, yo otaya monika ya thikama moshikunino ye na oopaipi pomake ndhoka tadhi zi omeya tashi ulike kutya otaya tekele iimeno.

Methano omu na uumeno uushona mboka opo wa kunwa mo natango otamu monika mu na ominino, nomominino muka omuna natango omuna omeya taga zi mo shoka tashi ulike kutya otadhi tekele uumeno mbuka.

Methano ota mu monika muna uumeno mboka uushona. Kohi yuumeno mboka ota ku monika kuna oopayipi. Oopayipi ndhoka odho meya nelalakano lyoopayipi ndhoka oku tekela ashike uumeno mboka opo wukoke.

Mondombe yomeya ohamu mene iimeno oyindji lela ngaashi omavo. Omavo ngoka haga mene moondombe ohaga liwa kiinamwenyo ngaashi iingulu uuna gamena moondombe dhomeya.

Methano otamu monika muna embakumbaku lina omatemo, mo membakumbaku moka otamu ulike muna omuntu ndiwete kutya ota pulula. Otamu monika wo natango muna omiiti dhili konima yethano.

Aakadhona ya zala omuzalo gwOshiwambo ano oondhelela noye dhi zala poshituthi shoka hatu ithana ohango yiitsali. Ohango yiitsali ohayi ningwa nenge ohamu yi wala aakadhona mboka inaaya gumwa nale nenge tu tye aakadhona mboka inaayeenda momalo. Nokombinga onkwawo otaku monika aaleli mboka wo ye ya okutyapula oshituthi shika shohango yiitsali.

Oonete dhatulwa pehala mpono hapu mene iimeno, iimeno mbyono kayi hole oonte dhetango odhindji yonkayi hole omeya ogendji. Elalakano lyoonete ndhono okwiigamena ashike.

Omuntu oku li mondama ndjoka ya tungwa po kaantu. Oku li mo ta opaleke, oshoka oku na oshikombe momake ge. Otayi ulike kutya ondama ya longelwa okukala iinamwenyo nenge okutekulila iinamwenyo yontumba yomomeya. Omuntu ote yi opaleke, ashike nelalakano iinamwenyo yi kale yi li muundjolowele nenge mokuma mwa yela.

Ethano otali ulike okadhila nokadhila haka oha ki ithanwa ehwiyu. Ehwiyu okadhila hoka haka tilika momuhoko gwaawambo molwashoka aantu oyi itaala kutya okena oshidhila na ihaka monika nana ngaaka unene omutenya ko ishewe ngele owe ku uvu taka lili uusiku aawambo oyena eitalo kutya otaka hunu nenge oto uvu onkundana ombwinayi.

Moombuga omuna iinima oyindji ngaashi omamanya, niishwa oyindji. Omiti ina dhi udhamo unene.

Mefano otamu monika muna aasamane yaadhimba. Mboka ya zala owala ulapi wa landula komeho nokonima. Nelalakano oku ikelela yaa monike kiilyo yawo mbyoka inayi pumbwa oku monika. Aadhimba iha ya zala iikutu ihe ohaya zala owala iikutu yawo mbyoka yomuthigululwakalo.

Mefano ndika otamu landula omunino ngoka gwa tulwa po kaantu gwafa gwa fulilwa mevi. Nelalakano lyomunino nguno oku tekela iimeno momwaalu ongundji opo yi vule yikoke meendelelo yo yi vule wo natango oku kutha aantu omiikundu nenge uudhigu woku tekela oshimeno kooshimwe kooshimwe. Ohayi tekele nee tayi endelele. Nomomukalo nguno iimeno otayi koko nawa.

Otapu monika oondjuhwa oontokele ndhoka dhili mehala lyoku muna. Oondjuhwa ohadhimunwa nelalakano lyokweetapo omayi nenge onyama ndjoka tayivulu okuliwa nenge okulandithwa aantu yiimonene iiyemo .

Omatama ohaga longwa kaanafaalama moshilongo shetu Namibia. Omatama ogeli mehala lyomangeshefelo moka haga landithwa ga ze iiyemo. Ohaga e ta po wo oompito dhiilonga moshilongo shetu molwaashoka oge li mehala lyomangeshefelo.

Ondjuhwa yoshiwambo ndjoka yili metiti ,etiti hali longwa nenge hali holwa melowa, Oondjuhwa otayi ulike ya yelekwa yapya nale noya longekidha yatega oku liwa

Ehala tali monika ohali ithanwa kutya olyo ombuga. Mombuga ihamu kala naanaa iimeno yi na omwenyo, nenge yi na omafo, omolwa uukukutu, mboka hawu etwa komuloka inagu gwana. Ohamu kala omamanya, evi lya lalakana, nethimbo limwe oto vulu okwaadha mo oondundu.

Oondjamba iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ihayi kala mokati kaantu ashike oyina ehala mpono hadhi kala. Oha dhiya pokathima komeya nelalakano okunwa omeya.

Mefano otamu monika omunafalama ngoka ta yulu oohi. Nonando inali ulika kutya ote kedhi longitha shike, oohi ohadhi vulu oku liwa kaantu. Dho ohadhi vulu oku landithwa opo aantu yi imonene mo iiyemo, ya vulu okwi ikwatha monkalamwenyo yesiku kehe.

Efano ndika otali ulike ondama ndjoka yaningwapo nenge ya tungwapo kaantu, nelalakano lyondama ndjino olyo oku tulamo omeya yoya tulemo oohi dhi vule dhi kokelemo , dho dhivule wo dhi ninge iipalutha yaantu. Ondama nee yoludhi nduno oha tu tulamo oohi nenge tutye oyoku muna oohi, taye dhi tulile mo iikulya yotayedhi sile oshimpwiyu inaadhi kwatwamo manga ethimbo lyoku liwa nenge manga inadhi kola.